bandiraɓe tedduɓe hettotoɓe <hesitation> halirde BOSE FM on calminama e inde on manama e jettode bandiraɓe en garti e yewtere meɗen tawi ko abbitinde e banggue hande o kono wiye e remru kono kaadi tawi koye ballal hono ndeɗo fedde wiyatede jokalante eyyi kayri woni saababu ha jokkodiral meɗen hande o e on mo ganduɗa kañum woni mo ballodirten woni établissement Kane et fils <hesitation> hande o eɗen jaɓɓi gardiɗo galɗon gollorgal woni établissement Kane et ,fils eyyi kanko non hande <hesitation> yewtere meɗen ɓuri abbade caggal nde badduɗen e makko yewtere labtude <breath> holko yowiti e banggue établissement Kane et fils eɗen gartide makko ɗo <breath> gam yewtidde e makko e goto <hesitation> gueɗe ɗe ganduɗa ina tawe ton woni gotal e gueɗe <breath> taweteɗe ɗon e kowiyate ko Aprostar , Aprostar non ko produit mo ganduɗa hande o ina taweɗo ɗon kono non gam paamen oɗo produit holko yahata ,holko woni nafoore makko <breath> eɗen jaɓɓi ɗo hono on mo ganduɗa ko Abou% bacry Kane Aboubacry Kane <whistles> <hesitation> bissimilla ma
calminama on beltanama no feewi no biruɗa ni tan ko <hesitation> mine artunoɗo hande <breath> gam kaadi bawen yewtude e produit kaadi mo ɓoyɗen nande mo puɗɗiɗe andude kaadi biyateɗo Aprostar <breath> produit mo ganduɗa oɗo kaadi o heblata ko awdi bele kaadi <hesitation> caɗele kewɗe ina wawa <breath> wasde haɓede e nder ndemteri he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
eyyi caggal nde jaɓɓiɗen kanko Aboubacry Kane <hesitation> namdal men garwanigal koko wokiti hande o e oɗo produit biyateɗo Aprostar <breath> Aprostar non holliti <hesitation> joni joni ina tawe ɗon ɗo établissement Kane et, fils kono non, ko holɗum e holto tawete kaadi banggue goɗɗo ko wona ɗon tan Aboubacry Kane
Aprostar koo <hesitation> protection des semences et des plantes kanko o renata ko awdi o rena kaadi ko fuɗi ko <noise> <noise> sa waddimo e awdi ma a waɗi dose mo poɗɗa wadde hen o a waɗi kaadi no pottirɗa waɗirde ni <breath> mawo ren awdi e nder leydi tawa hayi <hesitation> ñamre wotere wata ñamde ɗum hay rafi goto kaadi gonɗo e nder leydi ndi wawata rabde ndiɗon awdi <breath> <breath> so fuɗi kaadi ko fuɗi ko kaadi ha dañoya lewru e balɗe balɗe nogas donc rafiji keɓoji ndemateri haɓata ɗum <breath> ñamre arore kaadi ine ñama ndemateri wawata ɗum guila ko wiyate guilɗi en <breath> ha ko wiyate tinkke en ha ko wiyate come en kala awdi tan baɗiradi traité Aprostar , ina hewi dadde e ɗeɗo caɗele puisque traitement Aprostar way tan ko hono biraten vaccination ŋaji ɗi ganduɗa ɗiɗo baɗante sukaɓe ɗi ha wawa rende ɗum <breath> <hesitation> e cukagu mum ha wone rafiji kewɗi wasa hebde ɗum eyyi Aprostar non ko produit mo ganduɗa <breath> ko solution wonande reemoɓe surtout reemoɓe foutankoɓe sen bi reemɓo foutankoɓe non en kubtidi ndemateri ndi hono ndemateri men ɓurde jogade caɗele e Fouta woni ndemateri walo <breath> walo koko yano ha dañi caɗele <breath> kono ɗiɗo duɓi taati <breath> on nani Aprostar nani hongga bawɗi, Aprostar nani haale ,Aprostar nani nane ,Aprostar kaadi nani hutore won hewɓe hutoriɓe ɗum ji hen sagoji mumen <breath> won hewɓe kaadi ina keeɓa prduit ji tan cikka ko Aprostar tawa ganda ko Aprostar kutoro ɗum daña hen caɗele kono soɓe duttima tan ɓe jokkodiri e amen tan <breath> hamin kalde mabɓe tan ina hewi yitede <breath> taw kaadi kamɓe kaadi won koɓi koo jiida e koɓe ponno hebde ko kono Aprostar kam ko solution wonande reemoɓe <breath> ko lekki ki ganduɗa ɗiɗo sa waɗi ɗum e awdi ma <breath> kala awdi non woni awdi maaka woni awdi samme woni awdi gawri <breath> kala awdi ndi baɗɗa Aprostar tan ha e sewo sewoji aɗa hewi yide hen sagoma ɗum ɗo non ko <hesitation> ɗo kalaten ɗo kaadi gon ɗen koye halde e weeyo gon haalde kaldude kaadi koye adouna eyyi reemoɓeɓe kaadi eɓe kettimin eyyi ko wayno Mow naɓe
ko wayno Dial naɓe e hewɓe e reemoɓe kutorima Aprostar min mbaɗi ton jilluji waɗama ton tourné ji yiyama dal ko solution mawɗo <breath> ko fare nde ganduɗa ndeɗo kala deemowo kaadi kutoriɗo ɗum ene hewi hebde hen sago mum eyyi hande o ne wayno Aprostar kam ɗo haltata ɗo ko daamal gotal
Aprostar ko prduit mo ganduɗa addi ɗum e leydi he ko sygenta sygenta kaadi ko fondation mawɗo kaɓotoɗo gam sécurité alimentaire e ŋakkere haraduru eyyi ko kamɓe non produit Aprostar o ummi ko Suisse <breath> nde o ummi Suise kadi o ari e nder leydi Sénégal ko <hesitation> distributeur goto fournisseur goto waɗa e juɗe mum woni RMG Sénégal <breath> RMG Sénégal kaadi nde heeɓi Aprostar o gua banggue fouta men gua diwan Fouta o Ndar tan ha heeɓi <hesitation> bakkel Aprostar kaadi waɗa koye judɗe établissement Kane et fils <breath> eyyi établissement Kane et fils non kañum ƴewata relais ji totta relais ji ɗi bele ina wawa <breath> hebninde ɗum reemoɓeɓe eyyi no biɗen ni Aprostar kanko ko <hesitation> traitement de semence kanko o heblata ko awdi <breath> o renata kaadi koko fuɗi ko ko protection des plans des plantes o renata kaadi koko fuɗi ko eyyi kanko o woni koye paquet: fra ton tokkoson olon kanko ko <hesitation> 10G paquet o ko gramme uji sappo <breath> paquet foof non ene hebla kiloji nayyi awdi <noise> sa wi kiloji nayyi awdi non ina ghime e muudo awdi hen sahaji woɗɗata muudo mudoji men kaadi ko eɗen joogui qualité ji ɗiɗi muudo <breath> eɗen joogui muudo mo ganduɗa ko kiloji nayyi <breath> eɗen joogui kaadi yoogay waɗoɓe mudoji muudo mumen wona kiloji jeegom kono Aprostar o kam dose makko ko 4K sa hutorimamo 4K a waɗiri ɗum traité awdi ma donc ko jaam tan dañata ɗiɗon awdi ndi sellat ndi senoto te kaadi hay rafi goto wawata hebdedi e nder leydi sondi fuɗi kaadi ko fuɗi ko kaadi <breath> nde wonno Aprostar o nate e nder awdi hi heɓoyi ko fettoyta ko hankkandi ko fuɗi ko kaadi won kaadi ko ukkata hen donc ha saabi ñamon kewkon bawata ɓattade ɗum saka ñama ɗum eyyi rafiji kewɗi kaadi guila e ko wiyate waato en ha ko wiyate kaadi <hesitation> gueɗe goɗɗe <hesitation> dimboji en ha e ko wiyate juman en ɗum ɗon foof hewani hebde produit awdi waɗiradi traité Aprostar ndi eyyi joni non wono hen kaadi ene keɓa Aprostar o <hesitation> tawa dose o ɓe baɗani ɗum repecté jomum biyeɗa ya wat 4K mbaɗoya hen 20K walla mbaɗoya hen 10K eyyi donc non hankkandi ɓeya wona hen ƴettate ɗum tan baɗa hen ko ɓurti donc non wasa wade no fonno wade ni kono ɗum ɗon foof kaadi eɗen jogani ɗum kabtorɗe mum <breath> eɗen jogani ɗum produit mum hay mo hutoronoki Aprostar o so dañi caɗele e ndeema mum kaadi eɗen jogani ɗum kaadi solution ŋaji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo kaadi so waɗi ɗum kaadi ma waw yide hen hoore mum
<noise> e bele hande o ina hutore e ndeemanteri ndi

kono rawande ndeya ngo waɗama yimɓeɓe ji hen koyemumen no fewi <breath> waloji jawtuɗiɗi kaadi ngo waɗanoma yimɓeɓe ji hen koyemumen no fewi kaadi hikka walo men ngo nego yalti nde nde wonno walo men ngo ngo yaaj ha ɓurti donc non stoke wonnoɗo o o ronku huftidinde fofoof ha min keɓɓoyi kaadi produit ji traitement de semence suji goɗɗi yimɓeɓe kaadi ronkunoɓe hebde awdi Aprostar ɓe kaadi jeehi e won e magasin ji SPIA ji e wone yeyoɓe e wone banabanaji cooda ton kaadi poudre uji baɗa e awɗele mumen ha ɗum saabi hande o kaadi ndeemateri ndi e ndi hewi caɗele c'est à dire aɗa andi hunde foof kaadi <hesitation> Allah andittako eyyi aɗa andi e nder wertago <hesitation> Fouta sen qiminoma tan ko <hesitation> ko ilata ko ina wonayno ina wonanno hedde 200MILLES hectares tawa ɗum kam koko ilata <noise> eyyi donc prévision ji amen kaadi e prduit Aprostar hitande rowadede ko ɗum wavano commande pour walo ngo <noise> ko ina traite ta 200MILLES hectares ko ɗum min gadduno RMG waɗi ɗum commander nde wonno kaadi ko produit kaadi cerɗo

e kaadi guesse ɗe foof kal mone reema walo e kaadi contre saison o ina mbawa dañde Aprostar mo kutori <breath> eyyi malheurée :frausement non <breath> ilam ɗam ari à 20% sinno ko temedere calcul teno ko nogas tan ili capanɗe jeetati ɗe foof ilani eyyi donc nogass guilnoɗo o kaadi etanoma kaadi ha hewɓe hen baɗi produit Aprostar <breath> donc stoke kaadi heddi donc non kaadi nde wonno kadi ko produit mo ganduɗa o ummo to en kaadi koto woɗɗi kaadi omo seeri donc fournisseur bannoɗo ɗum porté o wi ɓade yahani donc ma daamo hen ha kaadi ilam ɗam arti nde ilam ɗam arti nde kaadi fandi kaddi en ji kaadi toɓoji ɗi garani nde ponno arde ha kulɗen ni biɗen kedi hikka kaadi en dañan caɗele ndiyam kono non dernier virage ko nden ndiyam ɗam udditi <breath> eyyi donc non ko ko stoke keddinoɗo rawande o ko on tan waɗano reconduire eyyi mais finalement non o ronkki huftidinde ɗum tawa kaadi oɗon instant so wiyama kaadi yo waɗe commande uji ittoye kaadi ha Suisse adde ha ɗo donc kaadi ƴettan temps te walo kaadi ko roguere rabɓere <breath> ko fiyande wotere nde ɗon fiyande so yawti tan <breath> hankkandi <hesitation> walo jida e jeeri sinno ko jeeri biya kam janjjere yawti aɗa fada toɓo wonngo kaadi pour gawa mais walo kam waɗi ko awre wotere eyyi min gandi ɗo kaadi so waɗama commande palette goɗɗo <breath> hade palette o wadde transite, waɗa dédouanement, waɗa fofoof nde aroyta tawa ko walo ngo yawti eyyi donc non min jiggoyi non partenaire ruji gɗɗi ko wayno SOLEVO en Français ji nani ɗo e nder leydi Sénégal kañum menna kaadi ina ndilla ko fate traitement de semence: fra ina ndilla kaadi ko fate produit phytosanitaire ruji ɓenne kaadi min noddi ɗumen min bi sena joogui traitement ,de ,semence suji kaadi yo gar wallite <noise> ɓenne kaadi gaddi ballal mumen gaddi produit mumen kono kam tama tan ko Aporstar tan woni solution men <breath> Aprostar kanko ko traitement de semence mo ganduɗa <sniffs> kanko ko systémique sa waɗimo e awdidi o natat e nder awdidi o renat awdidi o renat kaadi ko fuɗata ko traitement de semence suji goɗɗiɗi foof ko à de tiharme ɗiɗon renata tan ko awdidi ko nder leydi sodi yeehi haadi fuɗi tan rafiji kewɗi ne wawi hebde ɗum attaque kuji kewɗi ne wawi hebde ɗum kono non kaadi hikka non muusi kono kaadi holli en expérience donc établissement Kane et fils yiti hen dammal <noise> <noise> ha ganduɗa so Allah jaaɓi mo wuuri hankkandi ne wayno caɗele walo hankkandi en dialtat e caɗele walo <breath> ko fate ñamre ,e ko fate rafiji ko haltoyta <hesitation> e ndemateri men foof hankkadi caɗele mum ma en goɗɗoy hen ma en jaltu hen <breath> saabu ɗum kaadi partenaire ruji ɗi kaadi ɓe ji ko wona ɗo ko ɓe mbaɗi tourné ji ɓe ƴeewi min joddima e maɓɓe kaadi min baɗi évaluation ŋaji min badde mabɓe batuji min gandiniɓe fofoof <breath> donc ina joogua jorta dal hankkandi kaadi mo wuuri ko caɗele ɗe jiɗen hikka ɗe foof kaadi en jitata ɗum mo wuuri inchalla
* <noise> fawade e rawane no yarini <breath> kaadi hikka dañi ko telɓini e golle moɗon <hesitation> mbar <hesitation> oɗon keblani fo faye arde ko yenna saababu teskade ene wayno rawane ndeya binoɗon ko toɓoli wonno bayi ha addi ko heɓɓanoko ko ɗum tan adda ala ko bayda hen
<noise> eyyi ne wayno waɗama commander te kaadi ko waɗa commander kaadi ne wayno wonko fudɗi yettade hen ni eyyi donc non eɗen gandina <hesitation> remoɓeɓe tan